Poto mucele pote tye ma green pud tye ma numu pud pe ocek, mucele kono kicamo macalo kwon.

Agulu macol tye iwi keno itengo kono pany tye itenge pipa tye itenge kolac mapink tye itenge ki yen orumu lum tye mutwo ki tenge ki tung kumalo

Dyang macol ti ka wot igudi ocung inyim ot bati nyim ot gurofa ma wiye ti makwar ki ping kilwero kala mayelo ki dukan tye bene ingette pol ti ma bulu waya macol tye ma okato ki ite ot bati.

Lee rii gin tye ma gucungo idye gudi tenge kono tye lum , lum ma potgi tye gurin pol tye matar dye gudi tye mabrown

Cing dano tye ka piro i wi daba lago matapali kiping matapali madong tye makigoyo ocungo acunga inget en tye jeriken ma green kacel ki kweri.

Lanyut me gang kwan tenge kono labolo orumu tengeo ki piny kono ot bati ma wiye tye oreny oreny ki mukene itenge tung lacuc neno bunga bunga opong ki bunga kiken polle tye matar kiken